Social media na strong tool wey dey help people share information fast fast and e dey play big role for um how people take care respond to health care messages. For Naija people dey use platforms like facebook, whatsapp, twitter, tiktok and Instagram to get news, gist and even health matters. But how e dey really affect health care communication firstly, you see social media dey help spread health information sharp sharp, if government or health organization want dey wan warn people about disease like say Ebola Covid nineteen, Lassa fever or or Cholera dem fit post am for social media and people go people go begin share am before you know the message don reach thousands or millions of people and dis one dey make people dey quickly dey aware of danger wey dey come so dem fit take action early second, you see social media dey allow two way communication nor be like radio or TV wey only one person dey talk social media people fit ask questions share their experience or even debunk fake news dis interaction fit help clear fear or confusion and help people understand wetin wetin really dey happen but you see e get down side too e get down side fake news dey spread like wide fire on for social media you see some people dey post false false health information or even conspiracy theory wey fit make people panic or refuse to to follow correct health advise for example during covid nineteen some people talk say vaccine dey kill people or say virus nor real dis kind message dey mislead people reduce trust and make communication no effective you see again dis influencers or celebrity wey get big followers dey fit help us spoil everything oh if dey support correct health advice many people go follow but um if dem talk nonsense e fit cause wahala see social media also dey help reach, dey help reach young people wey nor dey watch Tv or even lis ten to radio if health message dey package well with fine graphics and you see even short video even comedy skit e go catch their at ten tion so um dis social media na double edge sword e fit help e fit help, help health care communication work well if people dey share correct info and follow expert advice but um if na fake news full everywhere e go spoil the message and um e can put um people for danger and na why government and health organization need dey use social media well and fight misinformation anytime e show face.

You see for hospital sometimes, patient go refuse blood transfusion maybe na because of religion, culture, fear or personal belief, tDis kind matter dey hard especially, if the person life dey danger but health care worker still need respect the person choice Dat one an patient autonomy, but wetin be patient autonomy, na the right wey every human being get to decide wetin go happen to their own body even if doctor know say blood go help if patient say NO! dem suppose respect am unless na small pikin or person wey nor fit talk for dem selves. So how how, dem go handle how dem go handle am, one dey need clear communication. Doctor must first explain everything well to patient talk am in simple way wey de person go understand wey why dem need de blood wetin happen if fi dem nor collect am or and all de option wey dey. nor use force or make threat just explain with respect and um you can also ask for writ ten consent or refusal. If person talk say dem nor want blood make dem sign paper to show say na their choice dis one go protect both de patient and hospital and again de next one you can also explore alternative sometimes there fit be other treatment. You see doctors fit try to use things like iron supplement um oxygen therapy volume expanders or other medical ways wey fit help manage de blood level without real transfusion, e nor go be exactly like blood but e fit help and um de next one dey can also involve ethics or legal team if needed. If de case dey very serious, maybe de patient na small pikin or, or unconscious doctors fit call ethics team to come decide wetin to do but if an aldult wey dey mentally okay their No! still stand and again de next one dey can show respect and no condemnation even if de doctor nor agree with patient believe dem suppose insult or look down on dem respecting person choice na part of good care and dey also use family and religious leaders. Family and religious leaders help, sometimes you see patient go feel better if their family or religious leaders dey involved but de final decision still dey de patient hand oh um so, de last thing I am go to say is um to respect patient autonomy nor mean say doctor nor care e mean say dem dey give care with love, respect and understanding, even if e hard know wetin every patient deserve, um na wetin every patient deserve.

De risk wey dey when person depend only on faith healing instead of medical care. You see, for many part of Nigeria and other Africa countries, pipu believe strong for faith healing like prayers, anointing oil, holy water, laying of hands and deliverance. Dem believe say na only God dey heal and no need go hospital, see while faith get power and prayer dey important, to depend only on faith healing and ignore medical care fit cause serious wahala and here are some risk um that I will mention you see one, delay in treatment some sickness like malaria and um typhoid, um diabetics, cancer or even simple infection dey need quick medical at ten tion and if person dey go from one prayer house to another instead of hospital the sickness fit worsen and become harder to treat um and um we are number two, we can and um you see faith leaders nor get tools like test um scan or, or lab work wey fit show wetin really dey wrong, dem fit say na spiritual attack when na kidney problem or HIV that kind wrong diagnosis fit lead to wrong treatment and more danger and um de next risk is um stopping medication you see, some pipu go start medicine then pastor go tell am or tell dem to stop am because dem dem don already receive healing. De pesin stop taking drugs um like for BP, Asthma or any other or even diabetics dem fit collapse or even die. And dey next risk is um mental health issues see some, some mental health issues or mental illness like depression um you see like depression dey misunderstood as demonic attack instead to see doc, doctor wey sabi mental health dem go dey do deliverance dis one fit worsen the condition and even lead to suicide. De next risk is um is risk to children and family you see some parent wey believe only in faith healing nor dey allow their children take injection or go hospital, dis fit put de pikin life at risk and you see in some cases government fit even carry the matter go court because na child abuse and the next risk is um fake healers and scammers some, some, some people wey call themselves faith healers na just scammers, dem go collect money give fake hope some even do dangerous things like um like you see beat sick pipu or even give poisonous, poisonous things and so see faith and prayers na good thing, e nor suppose replace medical care the two fit work together now, dey can work together, God fit heal through doctor too wisdom and prayer na better combo.

Omo make we nor lie oh, traditional medicine don dey help our people since before oyinbo hospital show face, all those agbo, leaves, root and um native treatment wey our papa and mama dey use dem still dey work till today, but you see as modern hospital don come e nor mean say we go through away our own um, de two fit join body and work together like rice and stew first of, you see traditional medicine sabi treat um some common wahala wey dey disturb people things like um malaria, like stomach ache and um skin rashes and even body pain, some herbs wey dem dey use get natural power wey even science never fully study so if government fit research well and confrirm say some of these herbs shey dem fit turn am to proper medicine wey go dey hospital. Another way, um wey traditional and modern medicine fit work together na for chronic sickness, chronic sickness. Some people dey use western drugs for things like diabetics or BP then still dey drink small agbo wey help manage the body as long as e nor clash with the hospital medicine e fit help person balance well but make I yarn you true nor be all agbo good oh, some native doctor dey give mixture wey, wey nor almost kill or damage liver and kidney that is why we need regulation. Government fit train and register traditional healers make dem sabi the proper way to treat people and make dem nor dey guess anyhow. You see for village, um most people nor get assess to big hospital na traditional healers dem get, so if you fit train those Babalawo and herbalist to know small small about hygiene and um infection and when to refer serious matter go hospital e go help well well and um even for mental health um some people dey trust native wey pass hospital if dem fit work together like psychologist and traditional healer yarn as padi e go reduce how people dey suffer silently, so all am saying in short that, traditional medicine nor enemy modern medicine dem just need understanding and um research and proper control and so if de two shake hands, Nigeria go fit benefit better, na mix of old school and um new school we need, so we go health well without wahala.

You go like make I connect you with chaplain or religious person to support your health matter um Omo, you see sometimes wey person dey sick or go through health wahala nor be only body dey pain oh even your mind and spirit fit dey heavy na why some people dey find small spiritual support join medical treatment. So when doctor or nurse ask you say you go like make, I connect you with chaplain or religious counselor nor be bad thing oh na to help you balance everything well, see um chaplain or ,or religious counselor, na person wey sabi pray with people give encouragement and even help you find peace inside the wahala wey you dey face nor be say dem go replace doctor or give you agbo dem dey work as support, like support system to help your spirit strong while doctor dey handle your body some people dey feel lonely or confused when sickness hold dem, dem fit begin as question like why me?, oh God still dey? dat time na chaplain fit come talk with you oh calm your mind and remind you say hope still dey. If na muslim, Christian or or or any other believe you get, dem try bring person wey understand your faith so if you gree say make dem connect you, you nor lose anything you fit decide later you nor want again na your choice nobody go force you and nor mean say you weak oh e just me say you wise enough to find strength in different places, sometimes sef the talk, de talk you go get with chaplain fit give you peace wey go even help your body heal quicker because when mind calm body dey respond better. Doctor go dey do e part therapy go do his own too dem nor dey fight dem dey work hand in hand so um if nurse or doctor ask you dat question nor fear oh na because dey care about your whole wellbeing not just your sickness but also your heart your affair and also your bed and um if e go make you feel better why not try am so at de end of de day everybody needs a small light with darkness show and sometimes na chaplain or spiritual fit shine shine that light.

How hospitals fit train dia staff to sabi and respect everybody religion, both patient and staff. For dis our Naija wey full different religions like Islam, Christianity, Traditional belief and others. E very important sey hospital workers sabi how to handle people with respect. Both de patients wey dem dey treat and dia fellow nurses, doctors, cleaners or security wey dey work with dem, everybody get belief wey dem hold strong. So how hospital go train staff make dem sabi and respect religious differences. Make I break down. Make I break am down. So one, dey can do training on religious awareness. See hospital fit organize like small small workshops or seminars wia dem go teach staff about different religions. No be sey to preach, but to understand wetin each religion value. For example, Muslims dey pray five times daily, some Christians dey fast and and Jehovah Witness no dey collect blood. When staff sabi dis things, dem go act wit sense and respect. de next one is, you can invite religious leaders to talk. You can invite dem for talk. Make hospitals invite like Imams, Pastors and Traditional Leaders to come talk with staff sometimes. Dem fit explain beta how dia pipu want to be treated when dem sick. Dis kain direct teaching go open pipu eyes well. And dey can also, dey can also encourage like respectful communication. dey can train dia staff sey make dem always ask politely. For instance, do you have any religious belief wey we suppose know about? No assume anything. Na beta way to build trust and make dem know sey to lis ten no mean sey you must agree, na just respect. de next one, dey can also provide space for worship or prayer. If hospital big enough, dem fit create small corner or room where pipu fit go pray, weda dem be staff or patient. Dis one go show sey hospital care about pipu faith and comfort. And dey can also respect dress code and religious items. Some pipu dey wear hijab, some pipu dey wear cross, some pipu dey wear beads or cap because of religion. Make staff learn sey e no be issue unless e break health rules. If person wear am clean and e no affect job, make dem let dem be. Let dem wear it. And dey can also handle discrimination wahala first. Like if staff dey mock or insult another pesin belief, hospital suppose handle am sharp sharp. Nobody suppose feel like unsafe because of religion. And also hospitals can promote team work despite belief. Make staff know say even if dem dey different religion, dem dey serve same God. To care for human beings, na love and respect we all ne need

How different religion dey see de mata between faith and hospital treatment. See, for dis life, pipu get different way wey dem take look health mata base on dia religion. Some dey believe sey na only God dey heal. Others believe sey God fit use doctor do de work. But make we yarn how some common religions dey reason dis thing. Number one let’s take Christianity. You see, most Christians believe sey God na de ultimate healer, but dem no dey against hospital. Dem believe sey God fit use doctors, nurses, drugs and hospital to do miracle. Bible even talk sey Luke na doctor. So you see many churches dey encourage pipu make dem pray and still go hospital. But some special like Jehovah Witness no dey take blood transfusion, base on dia Bible belief. Dats it. So for Islam, health and healing na gift from Allah, but dem no dey reject medical treatment. Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam talk say for every sickness, God don provide de cure. So many Muslims dey go hospital, but dem go still pray and do du’a which is supplication join. So some fit prefer same gender doctor and during Ramadan dem go want like manage treatment around fasting time. So and we also have African traditional religion. Pipu wey follow traditional belief dey see sickness as like both physical and spiritual mata. Dem fit go herbalist ot traditional healer but many still go hospital. Dem believe say some sickness na from ancestors or spiritual attack, so dem dey combine like herbal mixture with prayer and sometimes sacrifice. Dem believe sey both faith and medicine get dia role. And we also have Hinduism and Buddhism. Dis are for places like India. So dem believe sey mind, body and sprit spirit must balance. Mediation, herbs and natural healing dey important, but modern treatment no be bad thing. Many go hospital if need arise. Some Hindus no dey eat meat, some dey fit reject medicine wey contain animal product, na respect and balance dem dey preach. And we also have general belief. See most religions talk say person suppose take care of body because na sacred gift from God. So using hospital and medicine no be sign of weak faith, na wisdom. Faith dey important but treatment dey help body respond beta. You see no matter de religion, most people now dey believe say prayer and medical care fit work together. As dem dey pray dem still use drip, injection and doctor advice. Na God dey heal but sometimes na through nurse hand or doctor’s hand.

How exclusive breastfeeding um take help new born pikin build strong immune system. E get why dem dey talk sey breast milk na life. When mama give her pikin only breast milk for de first six month, wen dem dey call exclusive breastfeeding. E dey do plenty beta work for dat baby body, especially to build strong immune system wey go fight sickness. Breast milk get antibodies. You see breast milk no be ordinary food, e get antibodies especially colostrum. Dat first yellowish milk wey come out after birth na like natural vaccine wey God put inside mama body to pass to de pikin. Dis antibodies dey help baby fight bacteria, virus and any infection wey try come near. So have, you see na clean and always ready. Breast milk clean well. E no need boiling or mixing. So baby no go chop detty food or water wey fit carry germs. Dis one alone dey help pikin avoid common wahala like diarrhoea, cholera or typhoid wey fit weak body. You see, it also support baby growth, belly system. See inside breast milk, e get good bacteria and other things wey fit help de baby stomach develop strong. E protect de inside of belle from infection and stop bad germs from growing, so pikin body go dey ready to fight sickness from small. It also boost body defense naturally, as pikin dey suck, de de de mama body dey read wetin wetin dey worry de baby, and de breat milk go adjust produce de exact defense tools wey de pikin need at dat time. E no get any formula milk wey fit try dat one oo. And it also reduce risk of sickness. See pikin wey dem breastfeed exclusively for six months get less chance to get ear infection, chest infection like pneumonia, stomach infection and even allergy. Dia body dey strong from ground up. And last but not de least, it have long term benefit. Even after breast feeding don stop, de immune system wey pikin build go still dey strong pass, dem go fall sick less, and dia body go sabi fight sickness quicker. So dis exclusive breastfeeding na like to give your baby strong army to defend am from day one. E cheap, e clean and e powerful pass anything wey pharmacy fit give. So if mama fit, make she give her pikin only breast milk for de first six months. No water, no pap, no juice, na de best gift wey she fit give for strong health and sharp immune system.

How you fit know say baby get trouble latching and how parents fit see the sign early. Omo! When pikin dey breastfeed e very important say them latch well that one go help the baby get enough milk and avoid wahala forboth the mama and the pikin but sometimes babies no dey latch properly. If e happen e fit cause pain for mama and stop pikin from getting enough milk. Make we look some signs wey go show say baby get trouble for latching. You see, number one, if baby no dey suck well. If baby no dey suck the breast well or dem dey just play with the nipple e mean say the baby no latch properly. You go see say dem go suck for a short time then stop or dem no suck at all dis one mean say dem never open mouth wide enough to take enough of the breast. You see! And um you see mama go feel pain and if the mama dey feel pain for the breast when pikin suck e no normal e ku be say baby never latch well instead of baby suck the whole aerola which is the dark part e fit just dey suck the nipple alone dis one go cause pain and sometimes even crack the nipple. You see! And the next one is the baby fit dey fidget or cry. If baby dey fidget or cry e mean say dey no comfortable. Dem fit struggle for breast full away or low frostrated. You see! And some babies go keep their mouth closed no matter how mama try dem no go wan to open wide to latch properly and again pikin no dey gain weight. If the baby no gain enough weight or dem seem weak e fit be sign say dem no latch properly. If breast milk no dey go inside belle e go affect baby growth. Mama go notice say baby no dey satisfied after feeding and dem go and dem go constantly cry. So, and again the nipple shape change after feeding. If mama take breastfeed, if mama take breast out and um the nipple no look as the same as before maybe e go look push or pinched e mean say baby no latch properly. Nipple suppose remain round and no get strange shape after baby suck. So, how parent fit identify and fix am early. So, if you notice any of dis signs no waste time oh! Make sure say pikin dey latch well. If you feel pain try adjust the pikin mouth or change position. Some babies fit get trouble latching because of how mama hold dem or the way pikin position for breast. No be shame to talk to lactation consultant or doctor if wahala no go away. Dem go teach you how to help baby latch better and guide you on how to make the experience better for you and your pikin.

You see for dis world, different society get dia own way wey dem dey reason breastfeeding. Some pipu believe sey breastfeed long na sign of good mama. Others believe sey make you stop early to avoid wahala or shame. All na culture and belief dey control how long mama go give breast. Let’s start with de African tradition including Naija. For many part of Africa including Nigeria, breastfeeding na normal and respected tin. Pipu believe say breast milk dey protect pikin and make dem strong. Some culture even encourage mama to breastfeed for up to two years or more. For village side dem fit even breastfeed till pikin don start to waka well. E no be strange at all. But for some urban areas or among modern women, dem dey stop earlier, maybe after six months or one year because of work, school, or or or fashion pressure. Some even fear sey, breast go fall or dem go look old. Dat one dey affect how long dem breastfeed. And we also have de western beliefs like America or Europe. For countries like US or UK, breastfeeding dey encouraged, but many women stop early, sometimes after three to six months. Dis one na because dem get strong work culture and maternity leave no too long, plus bottle feeding dey very common, and some pipu dey see breastfeeding in public as shameful. So you see, culture fit make woman stop early even if she wan continue. And we also have de Islamic culture. For many muslim communities, breastfeeding dey seen as blessing from Allah. Qur’an even talk sey mama fit breastfeed pikin for up to two years if she want. So in Muslim societies, breastfeeding for long no be problem, e even get spiritual reward. And we also have traditional Asian belief. Places like India and China dey value long breastfeeding. Some cultures believe sey breast milk dey help pikin brain and body grow well. For villages, dem go breastfeed for two years or more. But for city area, modern lifestyle dey make some women stop early. And we also have de religious influence. Some churches and religions dey encourage long breastfeeding as part of proper child care. Others no talk anything, but culture around dem go influence mama decision. So whether na six months or two years, decision to continue or stop breastfeeding dey mostly depend on one socie on on what de society believe, how pipu around mama dey reason am, and de kain support wey she get. Culture and belief strong pass sometimes.

So common signs and symptoms of gestational diabetics and how to manage am during pregnancy. So lets discuss first watin be gestational diabetics? Dis gestational diabetics na wen woman get high sugar level during pregnancy, even if you no get diabetics before e dey happen because body no dey use insulin well during belle and sugar go dey too much for blood. So di common signs and symptoms, you see sometimes dis gestational diabetics no dey show any sign at all but if sign show hia be some tins wey pregnant woman fit notice: number one, she fit notice plenty urination, you go dey waka go toilet evritime to pee especially for night and also she go she go notice excess thirst which is you go dey feel like say water no ever do you, you go you go dey drink and still dey thirsty. You see and also you go fit always hungry even after you chop you still dey feel hungry like say you never start and you also feel tiredness, ya body go dey weak and you go dey feel like sleeping always most of di time um and you go you will be having blurry eye, ya eye fit dey blur small small or you no dey you no dey see clearly um and you also fit have infection, you fit get frequent toilet infection or or skin infection but make we talk true most women no go know until dey do blood sugar test for hospital na why an ten atal checkup dey important. So, how do we manage dis gestational diabetics? One by eating by having healthy diet. You see, doctor or dietician go tell you watin to chop and and and watin to avoid you go need to reduce sugar, soft drinks, pastries, white bread and instead you chop more vegetables or beans, meat, beans and prot. but in small portion. Two, exercise small small, walking or doing light exercise dey help control sugar level but no do m no over do am, just one moment daily fit help well. Di next one you fit monitor blood sugar, doctor fit give you glucometer to check ya blood sugar everyday, e go help know weda the sugar high or low um and also take medicine if needed. If food and exercise no control di sugar um doctor fit give you insulin injection or tablet, no fear e safe for you and di baby and last but not di least, go for regular an ten atal make sure say you dey go clinic well well so dat doctor go for monitor you and baby. Dem go check baby size and ya sugar level also, so gestational diabetics fit be scary but if you manage am well you fit still born healthy baby just follow doctor’s instruction, eat beta and no skip clinic. After you born, sugar fit go back to normal but you need to still check ya health to avoid full diabetics later.

Preaching an ten atal care teach pregnant women about better nutrition, lifestyle, and how to prepare for birth. So an ten atal care na one of di most important tins wey every pregnant woman suppose get. E no be just to check baby or weigh mama. An ten atal na di time wey nurse and doctor go teach woman everything she need to sabi to carry her belle well, stay healthy and even born safely. Make we break am down. Better Nutrition, for an ten atal, dem go teach mama sey she no need to chop for two, but she need to chop better food. Dem go explain say she need balanced diet, food wey get like carbohydrate, protein, vitamins, and iron, um sey she suppose chop plenty vegetables, fruit, beans, fish, um even meat, egg and and drink water, and um um dem sey make she reduce things like junk food, um sugary drinks, um raw meat and too much salt. Dem go even give her fo-, what do you call it? Folic acid, blood tonic, and even iron tablet to help di babi grow strong and prevent sickness like anaemia. Two, healthy lifestyle. You see an ten atal care go also guide mama on how to live right during pregnancy, no alcohol, no smoking, no hard drugs. Dem go tok sey make make she sleep well, make she avoid stress and no carry heavy load, small small exercise like like like um walking e go help wit wit wit blood flow and reduce back pain. Nurse fit advise her to avoid malaria, take preventive drugs and even sleep under mosquito net. Di next one is Birth Preparation. Dis na big part of an ten atal. Dem go teach woman how to know sey labour don start like um um water breaking, contractions, or even bleeding. Dem go teach her what to pack inside hospital bag for herself and babi. Dem go teach her how to prepare her mind for labour pain and different ways to deliver di babi, normal or operation if needed. And also, importance of of of hospital delivery, and not risking home birth especially for di first time mama or high risk pregnancy. Dem go teach am how partner and family go support her during labour. So you see dis an ten atal no be just checkup, na school for pregnant women. E dey help mama understand her bodi, care for herself, and even prepare well for babi. Wen woman go an ten atal regularly, e go get confidence, knowledge, and even better chance to born safely.

How cultural belief and tradition fit affect weda woman go go hospital for pregnancy care. You see, for many places especially for we Africa, culture and tradition dey play big role for how woman go take handle her belle. Di way wey pipu for her village or family dey think fit make her run go hospital or stay house dey manage belle wit native methods. So, let us look at um di different ways culture dey affect dis mata. We have beliefs in traditional birth at ten dants. You see, some community believe sey all mama wey sabi herbs and midwifery pass hospital pipu. So, instead of going an ten atal, dem go carry di woman go one mama wey dey use herbs rub belle or give native mixture to protect pikin. Even na why dem no trust hospital. Human being follow wetin dey believe even if she wan see doctor so dem sey di fear of witchcraft and evil eye. For some places, dem believe sey if too many pipu see belle woman or she go hospital too much am dey make di di di babi. So some go say make she hide her pregnancy till e don reach seven months becos of dis fear. Many women no dey open up or go clinic early um um. Another one is for shame and shyness. You see, some culture say tins, de shame women wey de go get belle um um, de shame women wey dey get belle outside marriage. Dem go fear sey go insult dem or committee go tok. Dat shame fit make dem hide di belle and avoid an ten atal and dia is dis belief, di di belief in destiny or or divine protection. You see some women believe sey God or dia ancestors go protect dem. So, dem no need hospital, dem go say: ‘na so my mama um born all of us at home, so notin happen’. So she go try born like dat too, and dia is dis decision making power. See for some cultures, for some culture woman no dey decide for herself. Husband or di mother-in-law fit tell her sey hospital no dey necessary. If you no get power to tok, she go just obey, but wait first. Even though dis belief dey strong, health workers fit help change tins by teaching di women and dia families during community outreach, by respecting dia culture but explaining di risk of avoiding me medical care, by involving traditional leaders to spread correct information. Culture is strong but we still fit blend am with modern care. Wen community understand sey um hospital no be enemy but helper, more women more women go begin um seek beta care for dia belle and de can born safely.

Wetin social support network dey do to help pregnant women reduce stress and also worry during um her pregnancy. See pregnancy na big journey wey dey sweet but e still dey come wit plenti stress. E still come wit fear and bodi wahala. Sometimes, di woman go think: ‘I fit do dis? Or wetin if sometin go wrong? Na why support from pipu around her dey very important. We dey call am ‘Social Support Network’. You see pipu like husband, family, friends, nurse, church members or support group. So, let me break down how di support fit help her relax and stay happi during di nine months journey. Emotional Support: You see wen pipu um wey love and care about di woman dey around her, she no go feel alone. If she dey sad, cry, or feel scared, de fit hug her and de can um pray wit her or tok to her. Just hearing: ‘you go be fine’ or ‘we dey wit you’ fit remove serious ten sion from her heart. And so her physical and practical help, support network no just dey give sweet tok, dem fit help carry load too. For instance like cooking for her, helping wit house chores, following her go an ten atal, you see running small errands, all dis go help her rest well and focus on taking care of herself and di babi. And we also have information and advice. Sometimes you see pregnancy dey confuse person but if she get older women, health workers, or oda mamas around her, she fit ask question like: ‘’Wetin dis pain mean?’’ or or ‘’Which food I suppose chop?’’ or even ‘’How labour dey start?’’ You see correct advice fit remove fear and help her know wetin to expect. um And di next one is um I mean like helping her feel loved and valued. See wen pipu dey check on her, buy babi tins, or celebrate her small small, she go feel sey she no dey all useless or even abandoned. Dat feeling of being loved dey reduce stress pass medicine. And we also have encouragement during di labour. Wen time reach to born, pipu wey support her fit follow her go hospital, de fit stay wit her or just dey pray for her. Dat one alone dey give mental strength and courage. So you see pregnant women wey get pipu wey care about her go dey more relaxed, less afraid, and go even enjoy her pregnancy journey beta. Na why every belle woman need good support, even if na one or two trusted pipu, she love care and small small help fit go a loong way to make her strong and happi.

You see dis family planning mata um, plenti pipu no too understand am well and na dat lack of proper education and all di fake stories wey dey waka up and down dey make am hard for women and even men. So to get di correct service wey go help dem plan for dia life well. Some pipu go tok say family planning go make woman barren forever, like sey if she do am, she no go ever born again. Odas go yarn sey um di tin dey spoil one or even dey make person add fat or loose weight anyhow. So some even believe sey e dey make woman cheat becos she no dey fear belle again. All na cruise and lies. But dem believe am believe am sey na na na bible verse. Den di wahala no end dia o. You go see sey for some area, pipu no even know sey free family planning dey available for health center. No sensitization, no correct information, and nobodi dey explain di option dem get like pills, injectables, we have IUD, condoms, implants, etc. So you see um dem go just dey do trial and error or avoid am completely. Den another tin wey dey spoil show be sey some health workers sef dey judge pipu wey come ask for family planning. Imagine sey babe wey never marry go health center dem go begin look am sey she be bad. Dat one alone fit discourage plenti girls from even asking again. And bros make I tell you, culture and religion dey join bodi too. Ehen some pipu go say: ‘’God go provide’’ or say: ‘’children na blessing, no need plan’’, but dem no dey think about feeding, um dem no dey think about dia school fees or health wahala. So if pipu dey more educated about how family planning fit help manage spacing and reduce stress, e go beta. So as you see am, na wrong belief, no correct education and care option dey limit access. If beta info and and awareness enter street, and we get health workers wey dey open minded, e go shock you sey many pipu go rush collect di service sharp sharp. you get the Make pipu wise

Wetin be di role of mama, papa, and caregivers for support are reinforced wetin pikin learn for sexual education. So comprehensive sexual education no be only for school o. Parents and caregivers get biig role to play for how children go understand themselves, dia bodi, relationships, and how to protect themselves. A school teach di pikin, home support support are reinforce di message so everything go enter well. First, mama and papa na di first teacher wey pikin get. If dem dey open and free to tok about bodi mata, pikin go dey comfortable to ask questions, dem no go dey hide to learn um um from wrong places like street or internet wey fit confuse dem. For example, if like um school teach say: ‘’I use condom to prevent pregnancy and disease’’, mama or papa no suppose shout sey dem tok about dat. Instead, dem suppose say: ‘’Yes, na true. If pesin never ready for pregnancy or wahala, dem suppose protect themselves’’. Dat kind support go make pikin know sey na important lesson. And again you see caregivers fit help correct wrong belief wey pikin fit carry for peer group or TV. See some children dey hear say: ‘’if you need to do am early, you be mumu’’, or or say: ‘’Sex no get risk’’ but if adult for house dey explain calmly, dem fit clear all those nonsense from pikin head. And um parents and guardians also fit teach values alongside di facts. School go teach Biology and Safety, but na home fit guide moral side like respect, consent, love, and how to make smart choices. Dat balance dey very important. Make we no lie, many parents dey shy to tok about sex wit dia children but you see nowadays, keeping quiet na big risk. If parent no tok am, street go tok am, and not di right way. To do am well, parents need to create safe space for pikin to tok freely and de also need to reason without shouting or judging. And um de need to use real life examples to explain and also ask questions and see if di child understand wetin de learn. De also need to be open to learn too. You see times don change. So sexual education no go complete if home and school no work hand in hand. If mama and papa and caregivers dey support wetin school dey teach, pikin go grow wit beta understanding, confidence, and wisdom to make correct decision about dia bodi and future.

Wetin vaccines like HPV dey do to help prevent some kain sexually transmitted infections? Make we yarn am clear. Vaccine no be only for malaria or small pikin injection. E get some special vaccines wey dey protect peson from Sexually Transmitted Infections– STIs. And one big example na HPV vaccine. HPV means Human Papillomavirus. An na one virus wey dey spread mostly through sex. E get over hundred types. But some of dem fit cause serious wahala like cervical cancer for women and some kain some kain genital for both men and women. So, the dangerous part be sey many pipu no dey even know sey dem carry am, becos the virus fit hide for body without symptoms for long. Now, na here HPV vaccine enter. Dis vaccine dey protect against the most dangerous types of HPV, especially the ones wey dey cause cancer. If peson take vaccine early, mostly before dey start dey active um sexually, the body go build strong defence against the virus. So, even if the peson jam the virus later, the body go fight am sharp-sharp. and the peson no go fall sick. Dis na list of serious prevention tool becos one, e dey reduce the nomba of cervical cancer cases um ehn which dey de dey kill plenty women especially for countries wey no get strong health system. E dey help protect boys too becos HPV fit cause cancer for penis. throat or anus, an the two fit spread the virus. E safe an effective. Most pipu um no dey get any serious side-effect after taking am. But, make I talk true, the vaccine no be cure. E juz help your body prepare ahead of time, to fight the infection. That is why health workers dey advice sey make pikin–boy or girl–take the vaccine from age nine to fourteen before dem begin dey sexually active. Once virus enter body, vaccine no go work again. Also, HPV vaccine no mean sey peson no get um no no go get other STIs. So, e still dey important to use um something like condom and also stay faithful to one partner who avoid risky sexual behaviour. So, dis vaccines like HPV dey help stop certain STIs before dem even start. Na strong weapon wey dey protect both boys and girls from future sickness. If you fit give am to to plenty pipu early, you go save lives and reduce wahala wey dey come from dis infections.

How gender-based sexual violence fit spread STIs and HIV and wetin an ten atal care dey do to help. You see, gender-based sexual violence na big wahala wey dey affect plenty women especially for places where pipu no dey talk the matter openly. This kain violence include rape, forced sex, domestic abuse or or you see a um wen peson no fit say no to sex becos of fear or power imbalance. Now, how dis tin take connect with S STIs and HIV? So, wen woman dey forced to do sex, e no dey easy for her to insist on condom, or even know if the peson dey carry any infection. Most times, you see the sex dey violent and rough. So, um wey fit cause injury for her private part. and wen skin tear or wound dey, the chances of catching infection like HIV or gonorrhoeae go high well-well. Some of dis women go suffer in silence, dey no go talk, no go treat am, and dem go still pass the infection unknowingly. Also, you see small girls wey neva mature, if dem force dem for sex, dia body neva strong enough to fight infection or carry belle sef. Dat one na double wahala. Now, make we talk about an ten atal care. So, an ten atal care na wen woman wey don carry belle dey go hospital or clinic regular to check her health and dat of the baby. So, for dis period, health workers fit help in plenty ways, you see, by testing for STIs and HIV. Dem go check the woman body, even if she no show signs, if infection dey dem go start treatment early to protect the both her an the pikin. An also, by opening counselling and safe space. see, some clinic dey train nurses and doctors to ask gently if woman don face sexual violence If e talk, dem fit link her to help like therapy or legal support. And um, health workers fit help in in educating her and the partner. You see, an ten atal care dey teach about safe sex, safe sex, I mean, and um STI prevention and also the need for partner to test too. You see some clinics dey invite the man come join the education. And um again, the next step is by protecting the baby. If mama get HIV, an ten atal care go help reduce the chance of the pikin catching am from belle, during birth, or breastfeeding.

Signs and symptoms of pregnancy complications wey mama suppose watch out for and tell her doctor during an ten atal. Pregnancy na blessing but sometimes, e fit come with complications wey mama need watch out for. If woman no report dis signs on time, e fit affect her health, or even the baby life. Na why an ten atal care dey important make nurse or doctor fit help catch wahala early. Here are some various signs wey pregnant woman suppose nor joke with. Severe belle pain. If the woman dey feel strong, sharp or constant pain for belle, especially if e dey different from normal stretching pain, e fit mean problem like like ectopic pregnancy, early labour or placenta wahala. um um. Again, if there is heavy bleeding or or spotting. You see, small spotting sometimes dey normal but plenty blood like period or with clot fit mean miscarriage or placenta previa. Make she rush go hospital. And again, the next one. If she feels severe headache and um blurred vision or dizziness. You see, dis na signs of high blood pressure or or something called um pre-eclampsia wey fit harm both mama and baby if dem no treat quick. An again if she's having swelling of face, hands or legs. You see, small swelling for leg na normal but if face and hands joined or the swelling comes suddenly, e fit also be signs of the eclampsia. um And um the next one is fever. So if pregnant woman dey hot or cold anyhow, e fit mean infection, and infection during pregnancy no be play. E fit affect the baby. um And the next one is no movement from the baby. You see, from about five months which is twenty weeks, mama go dey feel the baby move. If baby stop to move or the movement reduce well, make she report am fast. um And um if she if the pain wen urinating or or or or like if she's feeling pain wen urinating or there is smelling urine, see dis one fit mean urinary um tract infection. If dem no treat am, e fit spread go kidney or cause early labour. An um if she's having vomiting like too much. Small morning sickness dey okay but if woman dey vomit everything wey she chop, or she no fit hold water, e fit cause dehydration and also malnutrition.

How immunisation campaigns dey help stop disease from spreading. Immunisation campaign na wen government or health pipu waka around or gather pipu to give dem vaccine. E dey mostly target children but sometimes, adult too, depending on the disease wey de wan stop. The main aim na to like na to protect from serious sickness like polio, measles, hepatitis, an others wey fit spread pass or even kill pass am. So, wen peson take vaccine, e body go build defense like solid army wey sabi fight dat particular disease. So, if the sickness try enter later, the body no go gree. Dis one will make the peson either not sick at all, or e go juz get small symptoms wey no serious. Dat na how the vaccine take protect the peson. But no be only the peson wey take the vaccine dey benefit. If enough pipu for one area collect the vaccine, the disease no go fit spread becos e no go see who to infect. Dis kain protection wey cover even pipu wey never take the vaccine na wetin dem dey call hard immunity. E dey help children, old pipu an wey dia body no strong to take injection. So, during campaign, you see health workers go also dey check pipu. If if dem see signs sey like any disease don start dey show face for one area, dem go act fas. De fit dem fit isolate the case, give treatment an even stop am before e spread to others. Na so dem dey take prevent outbreak. Vaccination campaign still dey help hospitals res small. If pipu no dey fall sick anyhow, nurses an doctors go get more time an space to focus on other serious wahala. E also dey save government an families money becos to treat sickness dey cost pass to prevent am. So, for some diseases like small pox, na through vaccination campaign dem wipe am. Na through vaccination campaign dem dem dem dem wipe am come out from dis world. An also, an um, now um we dey try to do the same tin with polio. If everybody cooperate, polio fit become history too. So, some pipu dey fear vaccine becos of fake story or cultural belief. But vaccines don save millions of lives world wide. Dem dey tested an safe. So wen health pipu talk sey make you bring your pikin, or come take your own, no dull. Na beta protection be dat.

Wen give pikin complimentary food sey like pap um mash food or soft swallow too early or too late, e fit cause wahala for the pikin body. So, comtempary complimentary food suppose start from six month while breast milk still continue becos by that time, breast milk alone no go fit give pikin all the nutrient wey e need. So, if you start too early before six month, you can get the pikin can get stomach wahala. You see, pikin belle neva strong enough to digest food well. So, e fit cause like purging or vomiting, and also higher chance of infection. Food wey no clean or hand no neat fit carry germs give pikin wey still get weak immune system. An we also the reduce breast milk intake. So, if pikin chop food too early, you go suck less breast milk an breast milk get plenty protection and nutrient wey food no get. An um there is tracheal risk. So you see some food fit block pikin throat if e no sabi chew or swallow well. um so dis are all for the early complimentary food. So, if you start too late which is after six month, you the pikin can get malnutrition. So, breast milk no go dey enough to give all the iron, zinc, and energy wey pikin need for um from six month up. So, if food no enter on time, pikin fit dey weak. And also there is poor weight gain. Pikin wey no get enough food go slow down for weight and height growth. And there is also development delay, development delay. So, dis ones be like um late food introduction fit make pikin slow to sit, slow to crawl or talk becos body no get the energy and nutrient wey e need. And um there is hard to accept food. um Pikin wey no start to like an on time, e fit reject food later, and e go hard for am to eat well. So, to avoid all dis wahala, na from six month you go start give soft, clean, well prepared food join breast breast milk. e go help pikin grow strong and healthy. Na small small you go increase the amount and variety as pikin dey grow. And always wash hand and use clean spoon or cup.

Wetin be malaria, and how e take dey spread? Malaria na one serious disease wey dey affect plenty pipu for Nigeria and um other tropical places. E dey cause by one tiny parasite wen dey call plasmodium, and na female anopheles mosquito dey carry the parasite waka go from one peson to another. So, the way malaria dey spread be like dis: if mosquito bite peson wey get malaria, the mosquito go suck blood wey get the plasmodium parasite inside, the parasite go develop inside the mosquito body for some days, then wen the mosquito go bite another peson, e go inject the parasite enter the new peson body, and um it will enter the new peson blood through saliva. From there, the parasite go travel go the liver, multiply, then enter the blood again to begin spoil the red blood cells. And wen the parasite don enter the blood and begin dey spoil red blood cell, symptoms go start to show. Some common symptoms of malaria na high fever, cold shiver, headache, vomiting, tiredness and sometimes, um yellow eyes which is jaundice. So, if de no treat malaria on time, e fit turn to severe malaria wey fit cause coma, um brain damage or even kill peson, especially for small pikin or pregnant woman. So, no be every mosquito dey spread malaria; na only female anopheles mosquito wey bite mostly at night. Dem dey breed for dirty water or stagnant water areas like gutters, open drums, puddles and even small water inside tyre. Dat's why keeping environment clean dey very important. So, to prevent malaria, um pipu fit use insecticide treated mosquito net wen dem sleep, spray insecticide for house, wear long cloth at night, and make sure sey no dirty water dey around house. Also, for areas where malaria plenty, some pipu dey take preventive malaria medicine especially small children and pregnant women. Malaria no dey spread from peson to peson like cold or cough, na only through mosquito bite e fit transfer. Except in rare cases like blood transfusion from peson wey get malaria.

How person fit prevent tuberculosis which is TB? See tuberculosis wey people dey call TB na serious infection wey mostly dey affect the lungs but e fit also affect other parts of the body. TB dey cause by one germ wey dem call um wey dem dey call micro- bacterium tuberculosis and e dey spread through air wen person wey get the? sickness, cough, sneeze or even talk. But the good news say TB fit prevent if person take correct steps. So first of all, one strong way to prevent TB na through vaccination. The vaccine wey dey prevent TB na BCG vaccine and dem dey give am to small pikin not long after birth. Dis vaccine no dey completely stop TB but e dey protect pikin from the most dangerous types of sickness. Another way to prevent TB na to avoid close contact wit person wey get active TB especially if the person dey cough seriously. If you dey stay with person wey get TB, make dem go hospital for proper treatment and make sure say the place dey well ventilated like fresh air dey help scatter the TB germ wey dey for the air and if person get TB and e dey on treatment, make sure say e take the medicine exactly as doctor prescribe. Dis one go help cure the germ and stop the person from spreading the sickness to others. If person stop medicine half way or dey miss doses, the TB fit come back stronger and e go hard to cure. For people wey get HIV, dem need to be extra careful because their body defense system no too strong. Dem suppose dey take? regularly and follow doctor advice well well. So also, make people cover their mouth wen dem cough or? even sneeze and um especially for public places. If person get cough wey dey last more than two weeks e suppose go hospital go check am because early detection dey help stop the spread. Good hygiene, clean environment, fresh air and proper treatment all of dem na strong way to prevent TB. Government too dey do awareness and provide free treatment for TB. So people no suppose fear or hide the sickness. So TB na na serious disease but e no mean say person go catch am by force. Prevention dey possible if we take hygiene, treatment and fresh air serious. Early checkup, vaccination and proper care go save lives. Don't ever ignore cough wey no gree go. Go test am.

How HIV take dey transmit or spread? HIV na virus wey dey attack the body immune system. The pathway wey dey take fight sickness. if person no treat HIV, e fit turn to AIDS wey be the last stage of the infection but the good thing be say HIV no dey spread anyhow like common cold. E get specific ways wey e dey transmit. The main way wey HIV dey spread na through unprotected sex. Wen two people do sex without using condom and um one of dem get HIV, if the person wey get the virus no dey take treatment, the virus go dey strong for blood and fit pass to the other person. Dis na the most common way HIV dey spread especially among young people. Another way na through blood to blood contact. If person use needle or razor I mean razor blade or sharp object wey another person wey get HIV don use and blood enter body, the virus fit enter. Dats why e no good to share sharp object or use unsterilized tools for barbing saloon or hospital. Mother to child transmission fit happen too. So if woman get HIV and e no get treatment, the virus fit pass to the baby during pregnancy. Wen she dey born or even through breastmilk but if mama take correct medicine, the chance of the baby getting HIV go reduce well well, sometimes to almost zero. HIV fit also spread through blood transfusion especially if dem no test the blood well but nowadays most hospitals dey test blood before dem give person, so dat risk don reduce. People dey sometimes believe say HIV fit spread through hug, kiss, handshake, sharing spoon or or like sitting near person wey get am but na big lie. HIV no dey spread through touch or sweat or air. E need real contact with infected blood or semen, vaginal fluid or breastmilk before e fit enter another person body. So protect yourself, always use condom, avoid sharing sharp object. Make sure blood dey properly tested and if you get HIV take your medicines steady. Education and awareness na key. HIV no dey show for face. So the best ways to know your status na to go do test, prevention better pass regret.

A good community development program no dey work alone. E dey bring people together. Dis kain program dey foster collaboration between local organizations, volunteers and residents by creating platforms for joint action, open communication and shared goals to solve problems wey dey worry the community. First, the program go identify the key issues wey the community dey face like poor sanitization, lack of clean water, health problems or education gaps. Den e go invite local organizations like NGOs, health centers, schools, religious bodies wey already get experience or interest for that area. Dis organizations get knowledge, tools or small resources wey dem fit contribute and the program also go bring in volunteers both local and sometimes external wey get time and skills to help. Some fit be students, professionals or concerned um citizens wey wan give back to the society. Dem go receive training or orientation so dey fit contribute well without causing confusion. Um resident too dey carry join the process because na dem sabi the challenges pass. The program go organize community meetings, townhall discussions or focus groups where residents fit talk their mind. Dey fit share ideas and even help design the solution. Dis kain involvement go make people feel included and responsible for the outcome. So once all did groups come together, the program go create communities or dey create, I mean the program go create committees or or or task teams while everybody, NGOs, volunteers, residents um get role to play. For example, a health outreach program fit involve local clinic people, provide nurses, volunteer wey help wit awareness and crowd control, community members wey help the translations and mobilizations. So throughout the program, there go dey regular updates and check-ins while everybody go see how the work dey go. Dat kain transparency dey lead towards and motivate people to stay committed. So in the end, the program no just solve the problem, e also build community capacity. People go learn new skills, make new connections and also develop confidence to tackle other issues in future. By joining hands, local organizations wit expertise, volunteers wit time and energy and resident wit firsthand knowledge the program dey build strong unity and action. Na collaboration be the key to real lasting change.

Sometimes wen people or wen person dey go through stress, emotional wahala or even mental health issues body fit begin show physical signs even wen e no be sickness from infection or injury so the question? have you been experiencing physical symptoms like trouble sleeping, appetite changes or unexplained aches? and and pains that doesn't seem to have a clear cause? Na gentle way to help person think about whether their body don dey react to stress or emotional struggle. For example, if you notice say you no dey sleep well. Maybe you dey wake up of ten? of ten at night or you? your mind dey rest or or your appetite don change, you no dey hungry at all or you dey over eat or your body dey pain you for no clear reason like constant back pain, stomach pain or headache. All dis fit be sign say something dey disturb your mind or emotions even if you no um you no fully realize am. So many people dey go through things like anxiety, depression, grief or or pressure from work or family but instead of shouting or crying, their body go show the signs. Dats why health workers dey ask dis kain question, not to scare you but to help you notice patterns wey fit need at ten tion. So e no mean say um you dey mad or weak. Infact noticing dis signs early fit help you get better fast because body and mind dey work together. If your mind is stressed, e fit affect your whole body. Dats why if you dey feel dis symptoms, important to talk to someone whether na doctor, counsellor or trusted friend. You fit also try small lifestyle changes like resting more, eating healthy, exercising gently or reducing pressure from your daily schedule. So the question dey try help you connect what you dey feel inside with what your body dey show outside. Sometimes, you see wen life hard, our body go first cry out before we even realize say we need support. No ignore dis signs oo, take dem seriously and still check if the symptoms continue or even start to affect your daily life. You no dey alone. An help dey always.

Mental illness na serious condition wey affect how peson dey think or feel or behave, but beta tin be sey treatment dey wey fit help manage am well. So, the most effective way na wen therapy, medicine and lifestyle change join body to support the peson. So, treatment um dis one na wen peson dey talk with train counsellor or psychologist wey go help am understand wetin dey worry am. And we have the cognitive behavioural therapy. Dis one na na one popular type wey dey help peson change negative thinking and bad behaviour pattern. So, therapy dey help with tins like depression, anxiety, um trauma, and stress. E also give peson strength to handle life wahala beta. So, also have medicine. um Doctor fit give medicine to help balance brain chemicals. So, medicine na for depression, others for bipolar or anxiety. So, e dey help reduce symptoms like sadness, fear, mood swing, or hearing voices, but peson must always follow doctor instruction and not stop the medicine without sey doctor talk am. And the nomba three is lifestyle change. So, dis one na the everyday tin wey peson dey do wey fit help body and mind. Beta sleep, good food, exercise, and um reduce alcohol or drug use dey important. And also, having support from friends and family fit make big difference. So, doing small-small tins wey bring joy or peace like prayer, um music, um hobby or going outside for freah air fit help too. um. So, factors wey dey affect recovery. If peson start treatment early, the chance to recover well go high. So, support from family or community dey help the peson feel loved and understood. How serious the illness be and how peson body dey react to treatment also matter. So, to manage mental illness well, no be only one method dey work. Na beta wen therapy, medicine, and lifestyle work together. Make peson no fear to seek help early becos support and hope still dey.

Nutrition an lifestyle get big role for how woman body dey behave during her period. Wetin peson chop an how dem dey live fit help manage menstrual wahala like cramps, bloating, wahala to sleep, an moodswing. Firstly, make woman dey chop correct food wey get plenty fruit, vegetables, an whole greens. Food wey full with fibre go help her belle work well, an reduce bloating. Water sef na correct tin. If woman dey drink enough water, e go help flush her system an reduce cramps. Fruit wey get magnesium like banana, avocado, an nuts dey help pipu relax muscle an reduce pain. Make woman reduce salt, sugar, an junk food wey fit cause water to gather for body, an make bloating worse. Caffeine an alcohol too, de fit make cramps bad. So, e beta to comot am or reduce am well during period time. Lifestyle follow important. Small-small exercise like walking, um stretching or yoga, um e fit help blood to flow well an reduce pain. Even though body fit dey heavy, small movement dey help beta pass to juz lie down dey suffer. Good sleep dey important too. If peson sleep well, e go help her body balance hormone well. Another way wey fit help na to put warm cloth or hot water bottle for belle. The heat go relax the muscle an calm the cramps. Some pipu dey use herbal tea like ginger or chamomile tea to to to help body um dey calm. An finally, stress management dey very important. If woman dey always stressed, e fit make her period wahala worse. So um make she find time to rest, meditate or even do tins wey dey make her happy. But if the wahala too much or no gree beta, make peson waka an go see beta doctor.

You see, breast cancer get different treatment wey doctor fit use an wetin dem go choose depend an on how the cancer be —the stage wey e reach, the type, an also how the peson body strong. So one common treatment na surgery. Dem fit remove the cancer small-small, or remove the whole breast which is mastectomy depending on how big the cancer be. If cancer neva spread plenty, small surgery fit do. Another treatment na chemotherapy. Dis one na strong medicine wey dey kill cancer cells. Dem dey use am wen the cancer don spread or if e dey strong. Sometimes, dem go give chemo before surgery to shrink the cancer. An um we also have um radiation therapy. um Dis radiation therapy na to use strong light to kill cancer cells wey fit remain after surgery. E dey help make the cancer no come back. An um hormone therapy dey work for some kain breast cancer wey dey grow becos of hormone. um Dis therapy go block the hormone from helping the cancer grow. Targeted therapy na another style. Dis one dey find cancer cells an attack dem without too too dey go cells for body. E dey work for special kain breast cancer. So, the stage of the cancer matter well. If na early stage, surgery an small treatment fit cure am. But if na late stage, dem go combine many treatments together. The type of breast cancer sef dey important becos sometimes, dey respond beta to certain drugs. The peson health join mouth. If the peson strong, dem fit do strong treatment. But if the peson body no too strong, doctor go find gentle way wey no go stress the peson too much. But at the end, na doctor go look everything an plan the best treatment. So, e go juz look at all the options an um e go plan the best treatment wey go fit work well for the peson body.

Ovarian cancer na sickness wey dey affect the ovary, the part of human body wey dey produce egg. Treatment dey for am but how doctor go treat am depend on the type of cancer and the stage wey e don reach. One common treatment na surgery. Doctor fit remove one or both ovaries, fallopian tube and sometimes even the womb. Depending on how far the cancer don spread. So for early stage, surgery fit be enough if they can sign a and other part. Another thing remain na chemotherapy. And dis one na strong medicine wey dey kill cancer cell. Doctor dey give am after surgery to clear any cancer wey remain or before surgery to shrink the cancer first. So chemotherapy ah dey enter body through vein and sometimes e get side effect like childless, um nausea, hair loss but e dey fit the cancer well. And we also have the targeted therapy. Dis one na new method wey dey focus on the cancer cell directly without touching normal body cell. E dey work for some special type of ovarian cancer and e dey help reduce the cancer or stop am from spreading. So some people fit get the hormone therapy especially if the cancer dey grow because of hormone or the medicine go block or reduce the hormone so dat the cancer no go grow. But some cases um radiation therapy fit dey use but e no too common for ovarian cancer. Na strong light dem dey use to kill cancer cells, mostly when cancer don spread go another part. So the state of the cancer whether e dey highly or e don spread go determine how strong or how many treatment dem go combine. Early-stage cancer fit need only surgery but If e don reach next stage, dem fit combine surgery, chemotherapy and other treatment. The type of um ovarian cancer, the woman age and also how strong her body be go also affect the treatment wey doctor go choose. Some type of ovarian cancer na grow fast while others slow and their treatment dey depend on dis two.

To choose beta private insurance plan, peson need reason well base on wetin e need for health, how much money dey e hand, an the kain coverage wey the plan dey offer. So first, make peson check wetin e need. If peson dey sick of ten or get special health wahala, e need plan wey go cover hospital visit, um drugs, test an maybe surgery. But if peson dey healthy, an um simple plan fit do wey no go cost too much. Next na budget matter. Make peson look how much dem dey collect every month, an also how much e go still pay wen e go hospital like deductible an core payment. So, some cheap plan dey collect small money every month but wen sickness come, peson go pay big money before dem help am. So make peson balance am well. Coverage options na another big tin. Make peson check if the plan dey cover doctor visit, an emergency operation, an um drugs, maternity, an high care. You see, some plan go cover many tins. Some go leave important ones. Make peson no rush, make e read everything. Network of hospitals an um doctors wey the plan dey work with follow important. So, if peson get doctor wey e like, make e check whether the plan go allow am continue to see dat doctor. Some plan no dey allow outside doctor unless peson pay extra. So finally, um make peson compare two or three plans before e choose cos sometimes, the small-small difference go help peson save money an still get beta care. So, if wahala still dey or um e no clear, make peson meet insurance agent or even expert wey fit explain the tin beta..

Coverlet limitation like annual or life time cap na big matter for pipu wey get chronic condition like um diabetes, kidney problem, asthma or cancer. Dis na sickness wey no dey go away quick and person go need regular treatment, medicine or hospital visit. So when insurance well cap, e mean say dem go only pay up to one certain amount every year. For example, If the cap na one million naira, so once your treatment reach dat level, anything wey pass am, you go pay from your own pocket. So if your medicine or hospital bill reach one point five million naira for dere, na you go cover the extra five hundred naira. um And we also have the life time cap. Life time cap na when the insurance company put one total amount wey dem go help out pay your health care throughout your life. Maybe de talk say your life time cap na five million naira. So once you reach dat limit, dem no go pay again no matter how you fit be. From dat moment, you go dey handle all bills by yourself. So dis kind limitation fit cause serious wahala for pipu wey get long time sickness because dem dey need constant care, dem fit need medical fast. So once they pass the limit, de go dey spend plenty money on top treatment wey insurance suppose cover. um So the thing go affect the pesin financially especially if the treatment dey expensive or dem no get stable income. Sometimes pesin fit even stop treatment or reduce how of ten dem go hospital just to manage money and dis one fit make the sickness worst. um E fit also affect the kind doctor or or hospital wey pesin fit go. if e know sey insurance no go pay again, you fit try go cheaper hospital or manage with less care and dat one fit no be the best for your health. So in short just coverlet cap they limit how much help you fit get from your insurance. For person wey get chronic condition, e fit turn to big burden and great cause of health care. Make life harder and even affect how well the pesin fit manage the sickness. So e good make person always check if um the plan get cap before dem choose am

To manage out or pocket expenses for medical matter, patient need wise up and use better strategies to reduce how much dem dey spend from their own pocket. Health wahala no dey give notice, so e good make pesin prepare well. First, make you always use hospital and um doctor wey inside their insurance network. If you go outside the network, the insurance fit no pay or go pay small and you go cover the rest by yourself. So, always ask your insurance pipu which hospital and doctor dem dey work with. Second ask for the generic medicine instead of branded one. Generic drug na the same thing as original but e cheap well well. If they too hype expensive drug, ask am if e get generic passion. Dis one go save you better money, especially if na medicine wey you go use steady. um And another way na to compare hospital and clinic price before you go. Some place dey cheap pass others for the same test or treatment. If e no be emergency, try ask around or check online for better option wey your pocket fit carry. You fit also no go check bill for hospital. Sometimes if you talk to dem well or explain say you no fit pay full amount, de fit reduce the bill or allow you pay small small. No shame to ask for help or discount. Some pipu dey benefit from payment plan. instead of paying everything once, hospital go divide am into small part wey you fit pay monthly. E go reduce pressure on your money. And den if you get chronic condition, just support programs or NGO wey dey help pay for drugs or treatment. Some drug companies and health work dey give free or cheap medicine to pipu wey need am. Also um make you go for regular check-up, make you go regular check-up to catch sickness early before e turn big wahala. Small sickness dey cheap to treat pass when e e don become serious. So, to dos medical expenses, use insurance well. Choose cheap but good care. As for the real drugs, you go check bill and also find support program. Smart move fit save your pocket from big stress.

Wen person get big hospital bill wey e no fit pay once, e get way way e fit manage am without too much wahala. De first thing na to no fear talk. Make person go billing office for de hospital or call dem sharp sharp. Make im explain sey de billing heavy and e need help. Many hospital dey offer payment plan. Dis one mean sey dem go divide de money into small small part wey person fit dey pay every month. E better make person ask questions like, “how much I go dey pay every month?” and questions like, “how long e go take me to finish payment?” Make e make sure sey de monthly payment no go choke am. So apart from payment plan, many hos pitals get financial assistance programs. If person no dey work well or de money no reach, hospital fit help cut de bill down or even cancel am small but dem go ask for paper like salary slip, tax return or bank statement or letter to prove sey person really need help. Make person no just agree anything wit mouth, make e ask for writ ten agreement wey go explain everything clearly. If person no understand de paper, make e ask questions before e sign. You see hospital sometimes dey work wit charity organiz ations or government programs wey fit help pay part of de bill. So make person ask if dem get any connection like dat. If your hospital no too gree or de plan still heavy, person fit look for medical billing advocate. Dis one na professional wey sabi how to negotiate bill and find better help. One important thing be sey make person no delay. If person ignore de bill or waste time, hospital fit send de case go debt collector hand and we know dat one fit spoil person credit record or even bring court wahala. So to manage hospital bill well, na to open mouth talk quick. No keep quiet, open mouth talk quick. Ask plenty questions. Look for assistance early, not late. And make sure sey any agreement dey for paper.

For many rural areas, pipu dey suffer because they no get better access to education, health care and work opportunity Dis kind life dey affect the whole community well well and e dey slow their progress. Firstly, education matter for plenty village area, school no dey or the one wey dey no get enough teachers, e no get enough chairs, book or even classroom. Many pikin dey waka far to reach school and some go even drop out because of poverty or because dem need help their papa for farm. If children no go school, dem no go sabi read, write or get skill wey fit help dem tomorrow. Dis one mean sey poverty go continue because they no get better chance to get job or start better business. And um secondly, health care wahala. um For many rural areas, clinic or hospital dey kpal or no get medicine and e no get trying nurse or doctor. So, if pesin sick, you go need travel far or use local herbs wey fit no work well. Pregnant women fit die because of small problem wey trying health worker for fit handle. Small sickness fit turn big problem or even kill pesin because help no dey. Dis one dey affect the health of everybody for the community, young and old. And thirdly, employment opportunity scarce. No factory, no company and de even farm work no dey pay well. Youth wey finish school go just dey idle or travel go town to find work. Dis one dey cause brain drain where pipu wey fit help the village grow, go leave to find better life elsewhere. The village go remain for undeveloped. So, all des palava together dey reduce the wellbeing of pipu for rural area. Poverty go dey plenty, pipu go dey sick, children no go fit dream big and the country go dey stagnant, crime fit increase cell, frustration go full everywhere and pipu no go enjoy better life. So, to improve the situation, government and NGO need to invest for dis places and um build better school, provide good health centres and bring job opportunities. So, when pipu for village dey educated, healthy and employed, the whole country go begin shine.

Mobile clinic na beta idea wey dey help carry health care home different area, but dem still dey face plenty wahala for work. First wahala na logistics. So, to move clinic from one place to another no easy. Road fit bad, weather fit spoil plan, an sometimes, vehicle fit get fault. So to pack all the equipment wey dem need like drugs, bed, machine inside motor an still get space to treat pipu, na real gbege. Funding na another bug wahala. So to run mobile clinic need beta money. Monet to buy fuel, um money to repair motor, money to pay doctor an nurse, an also, money to buy drugs. You see many time, the money no dey steady. Dem go dey beg for donation or government support. An if money no show, clinic go suffer. Quality care sef dey hard to maintain becos dem dey move up an down. Sometimes, equipment no complete. Some place no get light or water, an e dey hard to do big treatment like surgery. So dem fit only small treatment or or give drugs an tell peson to go big hospital if case is serious. Another problem na na how to reach different pipu. Some communities dey remote, some no dey trust outside doctor, an language barrier fit dey. So, mobile clinic staff must sabi how to talk to pipu well, an also dey must sabi how to respect culture an make everybody feel safe. So, despite all the wahala —all the wahala above mentioned — so you see mobile clinic still dey save many lives. E important is too much. Na strong planning, good team, an steady support fit make dem work beta.

IUD wey mean intrauterine device na small thing like tea wey nurse or doctor go out inside woman belle to to help prevent belle it’s one of de most effective family planning method wey many woman dey use because of de plenty benefit wey e get one big benefit of IUD be say e dey last long once dem insert am e fit last for three years to ten years depending on de type wey you choose some IUD dey release hormone like dem hormonal IUD and e fit last for three to seven years and de oda one na copper IUD and e fit protect you from belle for up to ten year so once you enter you no need dey worry yourself everyday or every month like pill or injection and another benefit because say IUD dey very effective e get more than ninety nine percent chance say you no go carry belle if you use am well one e don enter your body e just dey work silently without stress and den e still convenient because e no need dey remember anytin unlike pill or you gast dey take daily or injection wey you go collect every few months IUD just dey their dey do im work and um IUD fit help some women also reduce menstrual cramps and um make their period light especially de hormonal type so also for others especially with de um copper IUD e fit make period heavy small na only for de first few month and um if you change your mind or you wan born doctor fit remove am anytime and your fertility go return quick that one mean say IUD no spoil your chance to born later so but no be everybody IUD fit work for some people fit pain when dem insert am or get inside effect so e good make you talk to nurse or doctor first to know if e go suit your body IUD na strong long lasting and um stress free way to prevent belle e fit last up to ten years and once dey insert am well e fit last without fear of unplanned belle.

Birth control implant na small plastic rod wey dem go put under de skin of woman arm and AHH e dey release hormone wey stop belle from happening e be one of de most reliable family planning method wey woman fit use one big question wey many people dey ask be um how long e dey last de implant dey last for three to five years depending on de type wey you use most common one like implanon or neplanon dey last for two years why some newer types fit last for up to five years so once de implant enter your arm e dey work everyday without you doing anything your one way e release dey stop egg from coming out form de ovary and e also male de sperm no fit reach egg this way belle no fit happen de implant very effective over ninety nine percent sure say you no go carry belle as long as e dey inside you and still active after three or five years but depending on de one wey dem put de implant go stop to dey work work well and you fit carry belle if you no replace am so e important make you know when your own go expire and um if you still wan continue family planning nurse or doctor fit remove de old one and eh just put new one de same day but if you wan born dem fit remove am and your body fit start work normal again in few days or weeks but some people dey worry about side effects you fit get small changes for your periods e fit stop e come lighter or come regular or irregular and um some people fit get headache. AHH weight change or mood swing but e no happen to anybody but to make sure say your implants dey active try mark de insertion date or collect card from de clinic wey show when dem put am an when e go expire so all in all this birth control implant na strong and um stress free method to prevent belle and um when you insert am e dey last for three to five years and once e expire you gast remove am or replace am to to to continue de protection.

Natural family planning na method wey man and woman dey use to avoid belle without using any drug or tool so instead dem go study woman body to know when she fit carry belle and avoid sex during that time. this method no dey use condom um pill injection or implants na just understanding of body and timing and different types of natural family planning dey and here be de common ones. We have de calendar method: for this one woman go mark her period for calendar every month and try calculate her fertility days or fertile days. De days wey she fit carry belle, she go avoid sex or use protection during that time. e dey work well if her period dey regular but if her cycle dey change every month, e fit hard to get correct date and we have de bassal body temperature method. So every morning before woman get up from bed she go use thermometer check her body temperature. her temperature go rise small after ovulation that is, when egg don come out so if she track this everyday she fit know wen she don ovulate and avoid sex around that time and we have de um cervical mucus method so this one na to check de kind wetness wey dey come out from de woman private part. When she dey near ovulation, so de mucus go clear like raw egg, white and slippery so that time she fit carry belle easily. So she go avoid sex. When de mucus be like that and we have de um sympothermal method. So this one na mix of de other method. Woman go check her temperature her mucus and other signs like pain or breast ten derness to know her her fertile days e dey more accurate than using only one method. and we have de withdrawal method though, e no too reliable some people dey use this method while de man go come out before e release but small sperm fit still enter. So belle fit still happen. Natural family planning need plenty patience and daily tracking. E no get side effect and some couple dey like am because e dey natural. But if e no dey if e no do well, belle fit still happen. So anybody wey wan try am need go training.

Advantages and disadvantages of using contraceptives. Contraceptives na different method wey pipu dey use to stop belle when dey no ready for. E get many advantages and disadvantages. Advantages of these contraceptives. Firstly, contraceptives dey help pipu plan their life well. Pesin fit decide when e wan born pikin. Dos one fit help woman focus for her career or school before she go settle for family. E dey also reduce wahala of overpopulation for family and society. Secondly, contraceptives dey protect woman body. If woman dey born too frequent, e dey fit weak her body but, with contraceptives she fit rest and regain her strength before another belle. And thirdly, some contraceptive dey protect against some infections like gonorrhea and HIV. Example na condom. E dey block skin to skin contact wey fit carry infection. And another advantage be say, contraceptives dey reduce the chance of unwanted belle wey fit lead to abortion and abortion fit carry serious health risk. So make we now talk about disadvantage. On the other hand, contraceptives get their wahala too. Some fit cause side effects for body. Example, some woman dey experience weight gain, headache or irregular periods because of contraceptive injection or pills. Another disadvantage be say no contraceptive dey hundred percent sure. So, even if pesin dey use am well, small chance still dey say belle fit enter. Some people dey allergic to condom or some types of contraceptives. E fit cause skin reaction or discomfort for body. Also, for some society, pipu fit see use of contraceptives as bad thing. Dem fit judge or gossip wey dey use am especially for young girls. And lastly, some contraceptives dey costly and no too easy to find for rural area. Poor pipu fit find am hard to maintain regular use. So, contraceptives get many good side but e also get some bad side. Pesin suppose talk to health worker make dem help am chose the one wey go fit am well. Na better thing to plan life but make everybody sabi the correct information before dem start to use contraceptives.

Tracking ovulation na very important thing for women wey dey try get belle or avoid am. Ovulation na dey time when woman body release egg wey fit mix sperm to form belle. To sabi when dis thing happen pipul dey use some common method wey i go explain now. Dey use dey calendar method- this one na simple counting methods, you go track your menstrual cycle for at least six months to know how many days e dey last. Ovulation usual dey happen about fourteen days before your next period. For example, if your cycle na twenty eight days you fit ovulate around dey eighteen, day fourteen i mean but dis method na too accurate for pipul wey get irregular cycle. And we also have dey vasal body temperature method- for here you go dey measure your body temperature every morning you get up from bed, when you ovulate your temperature go rise slightly like zero point twenty to zero point five degree centigrade if you track am for some months you fit notice dey pattern but you go need a special thermometer and steady routine to get accurate result. And we also have dey cervical mucus method- so dis involve checking dey wetness or discharge from your private part as ovulation dey near dey mucus go become clear, stretchy and slippery like raw egg white dat one na sign sey you dey fertile when dey mucus dey dry off ovulation don pass. And we also have dey ovulation prediction kit na small stick wey be like pregnancy test, u go use urine test to check for a hormone called LH wey dey rise just before ovulation if dey test show two strong lines e mean ovulation go happen within twelve to thirty six hours and we also have dey factility tracking apps- many pipul now dey use mobile apps to track period and predict ovulation. Dis apps dey use your cycle data to calculate when you fit be much fertile tho helpful dem no dem no always be like hundred percent accurate especially if your cycle dey irregular. And dey last but not dey least method is dey physical signs because some women dey feel small pain for one side of dia lower belle during ovulation na dey thing wey dem dey call mysteries max, others fit get ten der breast or high sex drive, paying at ten tion to dis signs fit help too.

Family planning dey very important for couples wey wan control how many pikin dem go get and wen dem go get dem. E dey help dem plan their life well and avoid wahala wey fit come from one pikin wen dem never ready. First, family planning dey give couples power to space their children. Dis spacing dey very important because e allow woman body rest between pregnancies. If woman body rest well, she go dey healthier and fit take better care of herself and her pikin. Family planning sef dey help couples manage their money. Pikin wahala no small, so e need money for food, cloth, school fees, hospital and plenty other things. So wen couple fit plan how many children dem wan get, dem fit make sure sey dem go provide better life for each pikin. Another better thing be sey family planning dey help protect woman health. So if woman dey born anyhow without rest, e fit cause sickness, weakness and even death for some cases. So family planning go make sure sey woman body strong before another belle enter. For couple wey get health wahala, family planning go help dem avoid belle until dem body strong or dem get better medical care. E dey also help also wen woman don hurt or wen belle fit put her life for risk. So family planning still dey support couples wey wan chase career or finish school before dem start to born pikin. Dem fit focus on their goals first? build better life, den later start family wen dem ready. Religious or cultural belief fit affect how some pipu see family planning but de truth be sey e dey help family live better life, reduce stress and also enjoy marriage small. So finally, family planning no mean sey couple no go born pikin. E just mean sey dem go born de number wey dem really ready for and at de right time dem want.

Wen man and woman dey try get belle but e no dey happen doctor fit recommend different infertility treatments to help dem. E get many common treatment wey pipu dey use today. One of de first treatment na fertility drugs. Dis one na medicine wey woman go dey take to help her body release egg properly. If woman no dey ovulate well, dis drug fit help correct am. Na simple and common method and many women don get belle through am. Another treatment na IUI. For IUI, doctor go collect man sperm, clean am well, den put am directly inside woman womb during de time wey she dey fertile. Dis one dey help wen sperm no too strong or wen small wahala dey for de journey of de sperm to reach egg. Den de big one na IVF. For IVF, doctor go collect egg from woman body and sperm from man, join dem together for lab to form embryo. So wen de embryo strong, dem go put am back inside woman womb. IVF dey help pipu wey get serious infertility problem like blocked tube or low sperm count. Sometimes, surgery dey needed too. If woman get blocked fallopian tube or for say if man get problem wey dey block sperm movement, doctor fit do small operation to correct de matter. For pipu wey their sperm or egg no dey strong again, doctor fit suggest donor sperm or donor egg. Some pipu even use surrogate mother; that is another woman go carry de belle for dem. So de type of treatment wey doctor go recommend depend on many things like de cost of de infertility, health of de couple and how healthy dem be and how long dem don dey try. But make person know sey infertility treatment fit take time, money and sometimes e dey stress person. So success no dey show immediately. So patience and um good support from partner, family and doctor na key.